Mukupona kwedu tinoona kuti madhokodheya anenge akapfekawo zvihlongo izvo zvinoita kuti paya pavanenge veirapa vantu vane matenda asinganesi kutapukira kuenda pane mumwe muntu asavabata.

Mukupona kwedu tinofanirawo kugara takagonhka zvihlongo izvo zvinoita kuti nedzimweni dzenguwa Patinosvika pavanhu vanodai vane matenda akasiyana-siyana matenda awo asakona kutapukira achiuya kwatiri.

Mundau dzedu dzatinogara tinokarakadziranawo kuti tinge tichishambe nyara tisati tarya zvikafu kana kushamba nyara paya patinenge tapedza kushandisa zvilavha kuita kuti tisabatwa ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kuendawo kuzvibhedhlera kuti dzinge dzichinohloyiwa kuonekwa kuti dzingangodai dzisina ere matenda angangodai achipona ari mukati mwemushuna dzawo uye kuti vange vachikwanisa kupiwa mitombo iya inoita kuti vapone zvakanaka.

Tinokurudzirwawo kuti mundau dzedu dzetinogara kana tikange tichizwa kuti mishuna yedu iri kutsuna-tsuna, tiendewo kuzvibhedhlera tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti matenda aya adarike.

Nedzimweni dzenguwa paya patinoende kuzvibhledhlera tinofanira kuglokawo izvo zvihlango zvinoita kuti tisataoukirwa ngehosha dzingangodayi dzeirwariwa ngeantu anenge ari kuzvibhledhlera.

Mukupona kwedu, tinoona kuti madhokodheya, vanenge vakagqokawo, zvihlongo izvo zvinoita kuti, paya pevanenge veirapa vanthu vanorwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti matenda avo asakwanisa kutapukira mukati mwenyama dzavo.

Mukupona kwedu tinokarakadzirwa kuramba tichishambe nyara paya patinenge tichida kurya kana kushambe nyara paya patinenge tapedza kushandisa zvilavha. Izvi zvinoita kuti tisakasirawo tabatwa ngematenda.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti madhokodheya anoto dhlokawo zvihlongo zviya zvinoita kuti pavanenge vechindorapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana vasakwanisa kutapukirwawo ngedenda riya rinenge richirwara muntu.

Mukupona kwedu tinoona kuti madhokodheya panenge achiita mishando yawo muzvibhedhlera umu vanenge vakagonkawo zvihlongo izvi zvinoita kuti vantu vanenge vachirapa matenda avanenge vanawo asatapukira kuenda kunawo.

Mukupona kwedu tinoona kuti tinosanganavo nematenda akasiyana-siyana, ayo anokonzereswa ngezvinhu zvakasiyana-siyana. Ngekudaro tinosisiravo kugara takadhloka zvihlayo izvo zvinoita kuti paya patinosangana neantu anenge aine zviyaiyo zvakadai ngemikuhlani. Kuti isakwanise kutapukira ichiuyavo kwatiri.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvibhedhlera madhokodheya anenge akagqokao zvihlongo zvinoita kuti vanthu vangangodei vachirwara ngematenda aya anokwanisa kutapukire kuenda pane umwe munthu matenda ayo asavabata.

Mundau dzatinogara ngedzimweni nguwa, munofanira kuonekwawo zvibhorani izvo zvetinochera mvura dzinenge dzakachena, dzinoita kuti tisazokwanisa kuzobatwa ngematenda angadai ngekurwara ngemundani.

Mundau dzetinogara munofanira kungewo muine zvibhedhlera izvo zvinoenda vantu vechindokwanisa kundopiwe mitombo kana vanzwa nyama dzavo dzichipanda kuti vange vachikwanisa kupora

Ntaraunda dzatinogara munofanira kuonekwawo muine ndau dzatinochera mvura dzakachena eya. Kuitira kuti tisange tichizobatwawo ngezvirwere zvinokonzereswa ngemvura dzakasviba dzatinenge techimwa.

Mundau dzatinoponera munofanira kungevo muine zvibhorani izvo zvatinonochera mvura dzinenge dzakachena. Kuita kuti tisazvo batwavo ngematenda aya anokonzereswa ngemvura dzatinenge tichimwa dzakasvipa.

Mundau dzedu dzetinoponera munofanira kuonekawo zvibhorani zvinoita kuti tikwanise kuwana mvura dzakachena dzekumwa, uye zvinoita kuti tisangobatwa ngematenda.

Mundau dzedu dzatinogara munofanirwe kuwe muNowanikwawo zvibhorani izvo zvinotipa mvura yakachena kuita kuti mudai ngemukupona kwedu tisazobatwa ngematenda aya anokonzereswa ngekumwe mvura dzakasvipa.

Ndau dzatinoponera tinifanira kuonawo kuti munofanirwa kungewo muine zvibhedhlera here. Kuita kuti tisazohamba mimango yakareba kuti tikwanise kunoonawo madhogodheya vakwanise kutirapa apo paya patinenge tichizwa zviyaiyo.

Mundau dzetinogara munofanira kuvanikavo zvibhedhlera. Izvo zvinota kuti paya patinenge tazwa nyama dzedu dzechipanda toendayo tonohloiwa pamwe nekupiva mitombo iyo inoita kuti tikasire kupona.

Mundau dzatinopona munofanira kuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti paya petinenge tazwa zviyaiyo tirumbe techiendawo pasinde kuti tikasire kunopiwa mitombo, denda risati rakura.

Mundau dzedu dzatinoponera ngedzimweni dzenguwa tingazwa nyama dzedu dzisingaiti zvakanaka tinofanira kurumba kuenda kuzvibhedhleya zviri pasinde nesu apo patinenge tichinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tikwanise kupona.

Mundau dzedu dzatinogara munofanira kungewo muchiwanikwa zvibhorani izvo zvinowanikwa mvura yakachena yetinenge tichimwa. Inoita kuti tisange tichibatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Mundau dzetinoponera ngedzimweni dzenguva tinoona kuti panouyawo vantu vanenge vechipa vana zvekurya, izvo zvinoita kuti mishuna dzavo dzigarevo dzakagwinya uye dzisakasira dzabatwa ngematenda.

Hutano hwendxondo hwakanana kuti vantu vagare vachifundiswa ngezvazvo, uye futi kuti vantu vagare vachiziya kuti vanofanira kudini vachabatwa ngedenda iri. Nekuti rikadzimara rakubata unotoona kuti hupenyu hwako hwamangwana hweshe hwatopata.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti antu ange echifundiswa pamusoro pawo. Izvi zvinoitawo kuti, kudai ngekupona kwedu, vantu tisabatwa ngehosha iyi nekuti inoshaishira kupona kwedu.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vange tichifunda ngezvaho. Zvinoita kuti ngedzimweni dzenguva tinofanira kugaravo takangwarira tofanira kudini kuti tisabatwa ngedenda iri. Nekuti ramangwani redu harizohambi zvakanaka kana ndxondo dzedu dzisiri kuchaita zvakanaka.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vange vachifundiswa ngezvazvo, ngekuti vanofunda kutoziyawo kuti vanofanirwa kudini ,kubatwa ngehosha iyi ngekuti ikangomhera yakubata chete ,wotoziya kuti ramangwani rako ratopata.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vange vachifunda ngezvahwo uye vanhu vanenge vachiziva kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa ngedenda iri, ngekuti ngedzimweni dzenguwa kana ukaona warwara ngedenda iri, upenyu hwako hweshe hwemangwani hwatofa.

Hutano hwengqondo hwakakosha kuti vantu vange vechifunda pamusoro pahwo ,izvo zvinoita kuti ngekupona kwedu tirambe tichiziva kuti tinofanirwa kudini kuti tisawanikwa tichibatwa ngehosha iyi ngekuti munedzimweni dzenguva tikabatwa nayo hupenyu hwedu hunenge husingachato hambi zvakanaka.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi kuti vantu vange vachifunda ngezvaho, izvo zvinoita kuti vaziyewo kuti vanofanira kudini kuti vasasongana nedenda iri nekuti rinokwanisa kutoshaishira ramangani naredu.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi kuti vanthu vange vechifundiswa pamusoro pahwo vanthu vanofanira kudini kuti vasange kuva veisangana nehosha idzi ngekuti dzinoshaisha kupona kwedu uye futi ramangwani redu rinotopata.

Mundau dzetinoponera ngedzimweni dzenguwa madhokodheya anombouya achihloya antu, echiona kuti ngazi yawo ingadai isina hosha ere ingadai yechipona irimwo. Ngekudaro vanouya nemitombo iyo inoita kuti kana vakange vabata munhu ainehosha, omupa kuti apore.

Mundau dzetinoponera tinoona kuti munofanirawo kungewo mune zvibhedhlera, izvo zvinoita kuti paya patinenge tawirwa ngematambudziko, tinge tichikwanise kurumbepo pasinde, tinokwanisa kupuwa mitombo inoita kuti tipore .

Muntaraunda dzedu dzetinogara, tinofanira kusise kuendawo kuzvibhedhlera, apo patinenge tichinohloiwa kuonekwa kuti ngazi yedu, inongodai ichirumba zvakanaka ere mukati mwemushuna yedu, uye kuti ingangodai isinawo hosha ere iri kupona irimwo.

Mundau dzetinogara munofanira kungewo muine zvibhehlera, izvo zvatinoshandisa munguva dziya dzatinonge tabatwa ngematenda akasiyana-siyana kuti tinge tichikwanisa kuzopona apo patinenge tabva kupiwa mitombo ngemadhogodheya.

Mukupona kwedu tinoona kiti ngedzimweni dzenguva munowanikwavo zvibhedhlera mundau dzatinogara, idzo dzinenge zvichirapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kupona.

Mundau dzatinogara munofanira kuwanikwa zvibhehlera zvekuita kuti paye patinege tabatwa nematenda atizohambi mumango wakareba kuti tikwanise kunoona madhokodheya ayo anokwanisa kutirapa mukati mwehosha iyo yatinenge tichirwara nayo kuti inge ichikwanise kupera.

Zvakanaka maningi kuti mundaraunda dzatinogara munge muchiwanikwawo zvibhedhlera apo tinofana kunge tichinirapwa pasinde pasina kuhamba hamba mumango wakareba kuti tindoona madhokodheya..

Ngedzimweni dzenguwa tinofanira kugarawo tichienda kuzvibhedhlera. Apo patinenge tichienda kunohloiwa kuoneka kuti mungazi mwedu mungangodai musina ere hosha ingangodai ichipona irimo uye kana tikaonekwa tine hosha tobva tapuwa mitombo uyo unoita kuti tikasire kupona.

Mundau dzatinogara tinona kuti munovanikwavo zvibhedhlera izvo zvatinoenda kana paya patinenge tichizwa nyama dzedu dzichipanda. Kuti tinokwanisa kunohlowa ngemadhodheya, uye vokwanisa kutipa mitombo inoita kuti tikasire kupona.

Mundau dzatinoponera tinoona kuti munofanira kungewo muine zvibhedhlera. Izvi zvinoita kuti tisazohambawo mimango yakareba apo paya patinenge tawirwa ngedenda tichida kunorapwa. Izvi zvinotidetserawo kuti tikwanise kupona padhuze.

Mundau dzatinogara munofanirwa kuonekwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvinoita kuti vantu vachinge vabatwa ngedenda vakwanise kuhamba mumango mudodori kuti vakwanise kuenda koona madhokodheya kuti vakwanise kurapwa vachipora.

Mundau dzatinoponera ngedzimwe dzenguva tinoona kuti munowanikwawo zvibhehlera izvo zvinenge zvichirapa antu vanenge vechirwara ngematenda aka siyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira pona.

Nedzimweni nguwa mundau dzedu dzatinogara paya patinenge tawirwa nedenda tinofanirawo kurumba kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde nesu kuti tikwanise kundopiwa mitombo iyo inoita kuti tive tichikasira kupora.

Mundau dzatinogara zvakakosha maningi kuti munge muchiwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti tikwanise kunge tichizoendayo paya patinenge tawirwa ngedenda uye tisazohambe mumango wakareba kuti tikwanise kusvika kuzvibhedhlera izvi.

Mumatundu atinogara tinoona kuti kuwakwa kwezvibhedhlera kwakanaka maningi nekuti nedzimweni dzenguwa kana tazowirwa ngedenda atizohambi mumango wakaraba kuti tinoona dhokodheya kuti atirape .

Ndau dzetinogara munofanira kunge muinewo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti ngedzimweni dzenguwa tikanga tawirwa ngedenda tinoendayo uko kwatinokwanisa kunge tichinopiwa mitombo inoita kuti denda iri ringe richikwanisa kupera.

Mundau dzetinoponera ngedzimweni dzenguwa tinofanira kurambawo teienda kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde apo patienge teipuwa mitombo kana kopiwa mapilizi awo atinoshandisa kuti tirape nyama dzedu dzingangodai dzichipanda.

Mukupona kwedu tinoona kuti vakomana nevasikana ngedzimweni dzenguwa vanofanira kuendawo kuzvikora vachinofundira kurapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana izvi zvinodetsera kuti tikwanise kurambawo tichihambira mberi nekuti madhokodheya edu awande muzvibhedhlera.

Vakomana nevasikana vanofanirwa kuendawo kuzvikora kwavanenge vachinofundiswa kurapa vantu vangangodayi vechirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasika kupona.

Vantu vanofanira kuendawo kuzvikora apo vanenge vachizofundiswa kuti azorapa antu, angangodai achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora ngekukasira. Izvi zvinotibatsirawo kuti mukurarama upenyu hwakareba, kudai ngeku ngendaramo yedu.

Ngenguwa dzimweni anadhokodheya naana mukoti vanombouyawo mundau dzatinoponera apo vanenge vachimbofundisa vanhu kuti vanofanire kudini kuti vasabatwe ngematenda. Kuti vaziye kuti vakazwa nyama yavo yeiite mupandire wakadayi vanofanire kuziya kuti vanga dai vabatwa ngehosha yakadini uye kuti vanofanire kutsvaka mutombo wakadini kuti vapore.

Mukupona kwedu tinofanirwa kugarawo tichikurudzirwana tichikurudzirana kana kukarakadzirana kuti tinofanira kunge tichichengetedza ntaraunda dzedu dzatinogara, uye kuenda kuzvibhedhlera tichinogara tichinoloiwa kuonekwa kuti ngazi yedu ingangodai yakahlamburuka here.

Mundau dzatinopeonera ngedzimweni dzenguwa tinoona madhokodheya anouya vechifundisa antu kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa nematenda akasiyana siyana kudai ngemukupona kwavo uye kuti vanofanirwa kudini kuti varambe vakahlamburuka.

Mundau dzatinogara nedzimweni dzenguva tinoona madhogodheya apo vanenge vachiuya vachifundisa vantu kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda, uye futi kuti kana vabatwa ngedenda vanofanirwa kunotsvaka mitombo yakadini. Kuti vange vachikwanisa kupora.

Muntaraunda dzedu dzatinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti madhokodheya anotombohamba achiuya mundau idzi apo vanenge vachifundisavantu kuti vanofanirwa kudini kuti vakwanise kuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana siyana.

Mundau dzatinogara tinoona kuti vantu vanofanira kugara vachikarakadzirwa kuti vange vachichengetedza ntaraunda dzavanogara uye kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda.

Mundau dzatinoponera ngedzimweni dzenguva madhokodheya anomboguma achitifundisa kuti tinofanirwa kudini kuti tisabatwe ngematenda uye ngedzimweni dzenguva vanenge vechitotibaira mitombo inoita kuti nyama dzedu dzisabatwe ngematenda.

Mundau dzatinogara nedzimweni dzenguva madhokodhera anouya echifundisa vantu kuda pamusoro pekuti kuti vanga diini kuti vasakwanise kubatwa ngehosha ingadai iri hosha yendxondo kana kuti yemundani.

Mundau dzatinogara munofanirwa kuonekwawo zvibhedhlera izvo zvinoshandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vachikasira kupona.

Muzvibhehleya tinogona munowanikwa mibhedha iyo inopiwa vandu vayani vanenge vakaonekwa kuti denda raunga dai wechirwra naro rinenge richidha kuti madhokodheya naana mukoti kuti varambe vechombo kuhloya kutoona muntu uyu angaita zvekudini kuti akasire kupona.

Mundau dzatinogara munofanira kungevo muine zvibhedhlera. Izvo zvinenge zvine mibhedha yekuti muntu kana akaenda kuchibhedhlera achirwara ngedenda zvakanyanya maningi. Anokwanisa kutombogareyo kuti ange achikwanisa kuhoiwa ngemadhogodheya kusvika anani.

Ndau dzatinogara tinoona kuti muzvibhedhlera makuwanikwawo midziyo yavakushandiswa nemadhokodheya ngenguwa iyo yanenge achirapa muntu angangodai uchirwara nematenda akasiyana siyana kuti vantu ava ange achikasira kupora.

Mundau dzatinogara munofanirwa kuonekwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zviine mitombo uye madhokodheya anenge echikwanise kutirapa kuti tinge tichikwanisa kupoora ngekukasira kana tasangana nematenda.

Kuvakwa kwezvibhedhlera mundau dzatinogara kwakanaka maningi izvi zvinoitao kuti kudai ngekupona kwedu tisazohamba mimango wakareba kuti tikwanise kunoona madhokodheya akangodei achitirapa panguwa yatingadai tawirwa nedenda.

Mundau dzatinogara munofanira kunge mune zvibhedhlera izvo zvatinofanira kuenda kana paya patinenge tazwa nyama dzedu dzeipanda kuti tikwanise kuenda kunopiwa mitombo wekuti tikasire kupona.

Ngedzimweni dzenguva mundau dzatinogara munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvine vantu vaya vanenge vachizwa zviyayiyo zvakasiyana siyana apa vanenge vachinohloyiwa ngemadhokoteya pamwe nekupiwa mitombo dzinoita kuti vantu avo vakasire kupona.

Mundau dzatinofabira munofanira kunge muchiwanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoShandiswa kurapa anhu angangodai achirwara ngematenda Akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora ngekukasira.

Mundau dzatinogara munofanira kugara muchi onekwa zvi bhedhlera izvo zvinoti betsera kuti tisazo hamba mi mango wakareba kuti tikwanise kuno ona madhokodheya kuti vakwanise kuti rapa.

Mundau dzatinogara, kana tikange tarwara tinoenda kuzvibhedhlera, zvinenge zviri pasinde, tonohloiwa pamwe nekupiwa mitombo, iyo inoita kuti tikasire kupona. Nedzimweni dzenguwa muzvibhedhlera musina mitombo, tinonyorerwa tsamba ngemadhokodheya, tondotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Ngedzimweni dzenguwa mundau dzedu dzatinogara tinoona kuti munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvinorapwa antu akangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana pamwe pacho tinoona kuti vantu vakanhe vazwa nyama dzavo dzeipanda vanogona kungoenda kuzvitoro kunotenga mitombo vomwa voona kuti vanopora ere.

Kana tikange tazwa nyama dzedu dziyipanda ,tinofanira kuenda kunowonekwa ngemadhogodheya. Oti nyorera mitombo iyo inoita kuti tikwanise kuenda kuzvitoro zvinotengesa mushonga nemitombo iyi, tichinokwanisa kutenga kuti tikwanise kupora.

Ngedzimweni dzenguwa, kana tikange tarwara tinoenda kuzvibhedhlera kuti tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo yetingada kuti tikwanisa kupona mukati mwehosha yatingadai tichirwara nayo. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti kana kuzvibhedhlera kusina mitombo, tinonyorerwa pashi ngemadhokodheya tootenga mitombo iyi kune zvitoro zviya zvinotengesa mitombo.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichiita zvimutambo zvekurumba kana kuitawo zvimutambo zviya zvinoita kuti mishuna yedu igare yakagwinya uye isangokasira yangobatwa ngematenda.

Ngedzimweni dzenguwa kana tikazwa nyama dzedu dzisingaiti zvakanaka tinofanirwa kuendawo kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde apo patinoenda kunohlowiwa kuonekwa kuti tingangodai techirwara ngehosha yakadini tobva tapiwa mitombo wekuti tipone..

Antu kana tikange tazwa nyama dzedu dzeipanda ngatisagara pashi asi tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera apo patinoenda kunohloiwa kuti tinge tichinoonekwa kuti tingangodai tichirwara nedenda riri, uye madhogodheya otibhuira kuti tinofanira kutenga mitombo yakadini kuti tikasire kupona.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti kana tikange tabatwa ngematenda atinenge tisinganzwisisi tinofanira kuenda kuzvibhehleya kuti tinohloyiya pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tikwanise kugashira kupona.

Ngedzimweni dzenguwa tikazwa kana nyama yedu ine zviyaiyo tinofanira kuhamba kuenda kuzvibhehlera zvinenge zviri pasinde nesu kuti tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti denda rinongodai ratibata rikone kudarika.

Ngedzimweni dzenguwa kana tikazwa mishuna yedu yechipanda tinofanira kuendao kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde petipokwanisa kunohloyiwa kuti tikwanise kupiwa mitombo iyo inoita kuti tinge tichikasira kupona.

Mundau dzedu dzatinogara paye patinenge tazwa zviyayiyo zvakasiyana siyana tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera uko kwetinokwanisa kuenda kuno hloiwa nemadhokodheya akasiyana siyana kuti tinge tichikwanisa kunge tichipora ngekukasira.

Mune dzimweni dzenguwa tinoona kuti kana tikange tazwa nyama dzedu dzeipanda ngatisagara pashi tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kuti tinoona ana mukoti apovanonga vachihloya nekutipa mitombo inoita kuti tipone.

Mukupona kwedu kana tikange tarwara tinofanira kusagara pamusha tinofanira kurumba pazvi kuzvibhedhlera zvinenga zviri pasinde tichindohloiwa pamwe nekupiwa mutombo inoita kuti tikasire kupona.

Muntaraunda dzatinogara tinoona kuti munongewo muine zvibhedhlera izvo zvinoita kuti kana paya patinenge tazwa zviyaiyi mukati mwenyama dzedu torumba teindeyo kuti tikwanise kunorapwa kuti tipore nekukasira.

Mukupona tinoona kuti vantu vanofanira kuenda ku zvibhedhlera ve chino hloyiwa kunyari vazwa nyama dzavo dzeyi panda dzei panda kuti vakwanise kupihwa mutombo uyo unoita kuti vakasire kupora uye vadzokera ku makanyi kwavo.

Mukupona kwedu tinoona kuti vantu vakuendawo kuzvikora kwavanenge vechinofundira kuhloya pamwe nekurapa vanhu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona.

Mukupona kwedu kana tikange tazwa nyama dzeipanda ngatisagare pashi asi tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kuti tinokwanisa kunohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti zviyaiyo zvedu zvipere.

Mukupona kwedu kana tikange tazwa nyama dzedu dzeipanda kuzvibhedhlera apo teindohloiwa nemadhokodheya pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tikasire kupona.

Ngedzimweni dzenguva kana tikange tazwa mishuna dzedu dzeipanda, tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera kuti tikwanise kunohloyiwa uye kuti tikwanise kunge tichikasire kupona. Izvo zvinoita kuti mishuna dzedu dzirambewo futi dzakahlamburuka.

Mukupona kwedu kana tikange tazwe nyama dzedu dzeipanda kana dzeitsuna tsuna tinofanira kuendawo pazvibhedhleya zviri pasinde nesu apowo tinge tichindokwanisa kunohloyiwa kuonekwa kuti tingangodai techirwara ngehosha yakadini uye tinofanirwa kudini kuti tikwanise kupona.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichienda kuchibhedhlera paya petinenge tazwa zviyaiyo zvakasiyana mukati mwenyama dzedu, apo patinokwanisa kuenda kuchibhedhlera kuti tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tipore.

Mundau dzatinogara kana tikaona tazwa nyama dzedu dzeipanda kana dzeitsina tsuna tinofanira kuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa pamwe nekukwanisa kuoiwa mitombo kuita kuti tikwanise kupora.

Kana tikange tazwe nyama dzedu dzichipanda tinofanira kuenda kuchibhedhlera apo tinokwanisa kundohloyiwa ngemadhogodheya kuti tikwanise kuziya kuti tingangodaro tichirwara ngehosha yakadini uye topiwa mitombo inoita kuti hosha iyi ipere.

Mukupona kwedu tinoona kuti dzimwe dzenguva tinozwa nyama dzedu dzechitsuna tsuna tikaona zvadaro tinofarirwa kuenda kuzvibhedhleya kuti tinohloyiwa pamwe nekukwanisa kupiwa mitombo inoita kuti zviyaiyo izvi zvipere.

Mundau dzetinogara munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvinoshandiswa kuhloya vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti madhokodheya aone kuti munhu uyu angangodayi achirwara ngedenda riri uye vanofanirwa kudini kuti vakwanise kunge vachipora.

Mundau dzetinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti maakuwanikwawo michini iyo inoshandiswa kuhloya antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti antu aya akasire kupona, uye kuti madhokodheya aziye kuti muntu uyu angangodai achida mutombo wakadini kuti apore.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti kwavawo nendau dzaakugadzirwa mitombo uye ndau idzi vanthu vanoendayo veindohloyiwa kuti vanthu vangangodai veirwara ngedenda ririyo kuti vakwanise kuziya kuti vapuwe mitombo wakadini kuti vakwanise kupora.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaanewo zvibhedhlera zvokona kunasura mitombo inokona kurapa anthu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vanthu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Mundau dzetinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti munewo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichihloya vantu pamwe nekupa vantu mitomboinoite kuti vange vachikwanisa kupona kubva kuhosha dzingangodai dzeivanesa mukati mwenyama dzavo.

Muzvibhedhlera mwaa kuwanikwawo mishini iyoo inoshandiswa kuhloya vantu, avo vangangodayi vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona vapetuke kumamizi kwavo.

...mupona kwedu tinoona kuti muzvibhedhlera maakuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa kuiswa mitombo. Tobva tabairwa mukati mwenyama dzedu kuti mitombo iya ikwanise kunge ichirapa hosha angangodai ichipona irimungazi mwedu.

Ngedzimweni dzenguwa tioona kuti ndau dzatinogara munowanikwawo zvibhedhlera zvimwe zvinonga zvine muchini inenge ichihloya vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vange vachikwanisa kupiwawo mitombo inoita vapore

Nge dzimweni dzenguva tinoona kuti mundau dza tingadai tichigara muno wanikwawo zvi bhedhlera izvo zvinenge zvine michini iyo ino shandiswa ku hloya vantu vangango dai vachirwara nge matenda aka siyana siyana kuti madhokodheya vaone kuti denda iririri ringangoda mutombo wakadini kuti ripere.

Mundau dzetinogara tinoona kuti kwaanewo, zvibhedhlera izvo zvaakunasira mitombo iyo inorapa vantu vaya vanenge vachizorwara ngematenda akasiyana-siyana , kuti vange vachikasira kupona.

Mukupona kwedu tinoona kuti tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera uko tichinoohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo yetinoshandisa kuti tikwanise kurapa matenda atingadai tichirwara nawo.

Muzvibhedhlera munowanikwawo ndau dziya dzinenge dziine midziyo iyo inenge ichishandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vechirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Anamai vanofanira kuenda nerumbwana dzavo kuzvibhedhlera kuti vandokwanisa kuhloiwa rumbwana dzavo kuti dzinge dzechikwanisa kupona zvakanaka, uye futi rumbwana dzawo dzikwanise kupuwa mitombo yekuti dzisabatwa ngematenda.

Ana mai anofana kuramba achienda nerumbwana dzavo kuzvibhedhlera apa rumbwana idzi dzinenge dzichienda kundopuwa mitombo inoita kuti dzigare dzakahlamburuka uye dzisangobatwa nematenda kudai nekupora kwadzo.

Ana Mai vanofanirwa kuramba veienda nerumbwana dzavo kuzvibhehlera kwadzinenge dzichinohloiwa pamwe nekupiwa mutombo iyo inoita kuti dzikwanise kukurawo dzakahlamburuka dzisina matenda angadai echipanda mukati nenyama dzawo.

Anamai vanofanira kugara vachienda nerumbwana dzawo kuzvibhedhlera dzichinohloyiwa kuti dzingangodai dzisina matenda here angadai achipona ari munyama dzavo, uyezve kuti dzinobairwawo mitombo iyo inoita kuti dzikure dzakahlamburuka.

Ana mai vanofanira kugara vachienda nerumbwana dzavo kuzvibhedhlera apo dzinenge dzechindohloyiwa pamwe nekupiwe mitombo inoita kuti dzisakasire dzabatwa ngematenda kudai ngemukupona kwadzo uye futi dzikurewo dzakahlamburuka.

Ana mai vanofanira kugara vachienda nerumbwana dzawo kuzvibhedhlera apo dzinenge dzichinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzikwanise kukurawo dzakagwinya dzisabatwa ngematenda akasiyana siyana uye kuti mukupona kwadzo dzingewo dzichidakara.

Vanamai vane arumbwana adodori vanofanira kuendawo nadzo kuzvibhedhlera apo pavanenge vechinopuwa mitombo iyo inoita kuti vasakasira vabatwa ngematenda uyewo futi kuti varambe vakagwinya mukupona kwavo.

Anamai vanofanira kuendawo kuzvibhedhleya nerumbwana dzawo apo dzinenge dzichinodontedzerwa mitombo iyo inoita kuti dzikwanise kukurawo dzakahlamburuka dzisangobatwa ngematenda mukupona kwadzo.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya pavanenge vachiishandisa kuisa michina idzo dzavanenge vavashandisira kune vantu vangangodaro vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vakwanise kuzodzipisha kana kudzirashira kuretu padzisingazo sangani neantu.

Midziyo iyo inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhokodheya pavanenge vashishandisa kuhloya vantu vangangodai vachirwara ngedenda rakasiyana siyana, uye midziyo iyi dzimeni dzenguva inotovabatsirawo kuti vazive kuti vopa muntu mutombo wakadii kuti apore.

Midziyo iwanokwa muzvibhedhlera iyo inoshandiswa kurapa mathenda akasiyanasiyana kuti vanthu vange vechikwanisa kupora ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti midziyo idzi dzinokwanisa kutoshandiswa kuhloya vanthu vangangodai vechirwara ngemathenda akasiyanasiyana kuti madhokodheya vakwanise kuziya kuti vopa munthu muthombo uri kuti apone.

Midziyo inowanikwawo muzvibhedhlera iyo inoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge vachirapa vantu matenda awo akasiyana siyana kuti muntu ave akwanise kunge vechikwanisa kukasira kupora

Midziyo yava kushandiswawo ngemadhokodheya muzvibhedhlera uko vanenge veishandisa mudziyo iyi kuhloya pamwe nekurapa vantu avo vanenge vechirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona.

Midziyo iyo inoshandiswa muchibhedhlera ngemadhokodheya apo vanenge vachiishandisa kuhloya kuona kuti munyama memuntu mungangodai muchipisha muwiri here kana kuti mumuwiri wake unenge uchipindwa nechando here uye kuti vakwanise kuziva kuti vopa mutombo wakadii kuti apone.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhokodheya pavanenge vechirapa vantu ungambodai achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya ange achikasira kupona uye kuti midziyo idzi dzinobatsira antu aya anenge asingakoni kuhamba kuti vakwanise kutohamba kubva pandau imwe vachienda pane imweni .

Midziyo inoshandiswa ngemadhokoteya kuzvibhedhlera koo inenge ichishandiswa kurapa wandu wangangodai wachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vandu Ava vange vechikwanisa kukasira kupona uyezvee nedzimweni dzenguva tinoona kuti vayaa vanoendawo kuzvibhedhlera vasingakoni kuhamba vanotopiwawo imweni midziyoo inoita kuti vakwanise kutohambawoo zvakanaka kubva pandawu imwe vachienda pane imweni.

Midziyo inoshandiswawo ngemadhogodheya muzvibhedhlera apo vanenge vechishandisa midziyo iyi kuhloya pamwe nekutorapa vantu vanenge vechirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vechikwanisa kukasira kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya muzvibhedhlera apo vanenge vachiishandisa kuhloya vanhu vangangodai vauya vachirwara nematenda akasiyana-siyana kuti vakwanise kuziya kuti muntu vangangomupa mutombo wakadini kuti akwanise kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera kuhloya vantu vangangodayi vachirwarwa ngematenda akasiyana siyana kuti vange vachikwanisa kukasira kupona. Uye, ngedzimwe nedzinguva tinona kuti midziyo iyi nevamwe vantu vayo vasingakhone kuhamba vanogona kutopiwa midziyo iyi kutokwanisa kuhambisa kuti vakwanise kubva kundawo ino vachienda pane imwe.

Midziyo inowanikwawo muzvibhedhlera inoshandiswa ngemadhokodheya apo pavangangodayi vachirapa vanhu vane matenda akasiyana siyana kuti vanhu ava vange vachikasika kupona uye izvi zvinoita kuti madhokodheya mishando yavo ireruke.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya, apo pavanenge vechirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana -siyana kuti, vantu vange vachikwanisa kukasira kupona.

Tinoone kuti mukupone kwedu muzvibhedhlera mwakuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa kurapa antu angangodayi achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti antu awa ange achikwanisa kupora uye kuti midziyo iyi inohloya kuona kuti mundu ungango dayi asina denda remukhuhlani here kana kuti angangodayi anaro here.

Midziyo ino shandiswa mu zvibhedhlera nge madhokodheya apo pavanenge vechi shandisa kurapa antu akangodai achirwara nge matenda aka siyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona uye vadzokere ku makanyi kwavo.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya pavanenge vachirapa vantu kuti vantu ava vakasire kupona uye zvinovabatsirawo kutohloya kuona kuti muntu uyu angangove achirwara ngedenda rakadini pamwe nekutoziya kuti tomupa mutombo uri kuti akasire kupona .

Mukupona kwedu tinoona kuti muzvibhedhlera maakuwanikwa midziyo iyo yavakushandiswa kupa antu ayo anenge echirwara ngematenda emakumbo kuti akwanise kuhambawo zvakanaka.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya naanamukoti apo vanonga vachirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Midziyo ino shandiswa nge madhokodheya mu zvibhedhlera apo vanenge vachi shandisa kurapa vantu vangangodai vachi rwara ne matenda aka siyana siyana kuti vantu ava vange vachi kwanisa kukasira kupona uye vaende ku makanyi kwavo.

Midziyo yavakushandiswawo muzvibhedhleya ngemadhokodheya apo vanenge vechishandisa midziyo iyi kuhloya uye nekutorapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya mukati mwezvibhedhlera apo vanenge vachishandisa kurapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Muzvibhedhleya tinoona kuti munowanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya, kurapa vantu vangangodai vane matenda akasiyana-siyana, kuti antu aya ange vachikwanisa, kukasira kupona.

Iyo yava kushandiswa muzvibhedhlera ngeantu aya angangodai achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vantu ava vakwanise kunge vakaata uye kuti madhokodheya akwanise kuonawo pavanenge achivarapira pamwe nekuvapa mitombo.

Midziyo inoshandiswavo ngemadhogodheya nana mukoti mukati mwezvibhedhlera. apo pavanenge vachishandisa midziyo iyi kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Midziyo ino wanikwawo mu zvibhedhlera iyo ino shandiswa nge madhokodheya kurapa antu angango dai achirwara nge matenda aka siyana siyana kuti antu aya ange achi kwanisa ku kasira kupona dzimweni dze nguva tino ona kuti midziyo iyi imweni yacho inoto hloyawo kuto ona kuti muntu ungangodai achi rwadziwa nge hosha yakadini.

Midziyo inoshandiswa kuchibhedhlera ngemadhogodheya pevanenge vachishandisa midziyo iyi kurapa vantu pamwe nekuhloya vantu vachihloya vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vachikasika kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya pavanenge vechirapa vantu vangangodai vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa antu vangangodai vechirwara ngehosha dzakasiyanasiyana kuti vantu ava vange vechikwanise kukasira kupona izvi zvinoitawo kuti mishando yemadhokodheya iitewo nyore.

Midziyo ino shandiswawo nge madhokodheya ku hloya antu anenge achirwara nge matenda aka siyana siyana kuti vantu ava vakwanise kupiwa mitombo iya inoita kuti zvi yayiyo zvawo zvipere.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya pavanoshandisa midziyo iyi kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikasira kupona kuti vadzokere kuma kanyi kwavo.

Midziyo inowanikwao muzvibhedhlera iyo yavakushandiswa ngemadhokodhera kurapa anthu ayo angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vange vachifanaira kuti vakasire kupora.

Midziyo inowanikwa muzvibhehkera iyo inoshandiswa nemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu vangangodai vechirwara nematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikasira kupona.

Muzvibhendlera tinoona kuti muri kuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana. Uye kutohloya kuti madhokodheya kutokwanisa kuziya kuti muntu angangodai achirwara ngedenda ripi.

Midziyo inowanikwa muzvibhedhera iyo inoshandiswa ngemadhogodheya apo vanenge vechiishandisa kurapa vantu vangangodai vechirwara ngematenda akasiyanasiyana kuti ava vantu vange vachikwanisa kupona.

Midziyo inowanikwawo muzvibhedhlera iyo inoshandiswa nemadhokodheya kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona uye vaende kumakanyi kwavo kunokumana nevamweni.

Mitombo yavako yemazuvano iyo inoshandiswa pamatenda akasiyana siyana mitombo iyi tinomwa ngedzimweni dzenguwa inoita zvekudzodzwa panenge pechipanda pange pechikwanisa kunyarara.

Mitombo yavako mazuwa ano, iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi, ayo anoita zvekumwiwa, uye futi kana kuita zvekutsengiwa, kuti tikwanise kupedza hosha ingangodai ichitinesa mukati mwenyama yedu.

Mazuvaano tinowona kuti kwaane mitombo yakawanda iyo yaakushandiswa kurapa matenda akasiyana siyana .Mitombo iyi inosanganisira mapirisi, nedzimweni dze nguva anowuya arimuchoibhodheya izvo zvinenge zvakadumayidzwa kuti musakwanisa kupinda mhepo huye ndikokuti mitombo yacho irambe ichishanda zvakanaka.

Mitombo yavako mazuva ano iyo ino shandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi ino sanganisira maphirizi ayo anouya arimumapepa akaputirwa kuti asachaiva ngemhepo. Ngekuti kana akachaiva ngemhepo anenge asika chatoshandi.

Mitombo yawako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anouya ari kuzvipepa akaputirwa kuti asachaiwa ngemhepo nekuti anogona kusazoshanda zvakanaka.

Mitombo yaako mazuwano iyi inoshandiswawo kurapa matenda akasiyana siyana. Ngedzimweni dzenguwa mitombo iyi inouya iri muzvibhodhleya izvo zvinenge zvakadumaidzwa kuite mutombo uri mukati usachiyiwa ngemphepo ngekuti kana ukachaiwa ngomphepo auchatoshandi.

Imwe mitombo yakuwanikawo mazuvano inoshandiswa kurapa hosha dzinosiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo mapilizi aya anoita zvekumwiwa kana kutsenga kuti ukarisire kupona .

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa antu angangodai echirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vanonge vachikwanisa kukasira kupona. Mitombo iyi inosanganisirawo mapirizi awo anoita zvekumwiwa nemvura kana kuti anoita zvekutsengwa kuti hosha ikasire kupera.

Mitombo inoshandiswawo ngemadhokodheya kurapa anhu aya anenge achirwarangematenda akasiyana siyana kuti vanhu vange vachikwanisa kupora ngekukasira, ngedzimweni dzenguva mitombo iyi inoiswa mumapepa yakaita mvura mvura, iyo ichipinda munyama dzevanhu kuti vakwaniswe kupona.

Mitombo yawayo mazuwaano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo dzimwe dziya dzinoitwa zvekudzodza panenge pechipanda kuti pakasike kupona.

Mitombo yavako mazuwaano iyoinoshandiswe kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vanenge vachikwanisa kunge kuchipora ngekukasika . Ngedzinweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inouya iri muzvibhodhleya zvinenge zvakadumaidzwa kuita kuti mitombo yacho isasangana nemphepo nekuti ikasangana nemphepo inenge isingachatoshandi zvakanaka.

Mitombo yavako mazuwa ano iYo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana mukati mwezvibhedhlera ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti pamwe pacho ukatobatwa ngedenda ukatotenga mutombo uyu inogona kutoushandisa wotopona usina kunoona dhokodheya.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo yavakushandiswawo muzvibhehlera kupa antu anenge achirwara ngezviyaiyo zvakasiyana siyana izvo zvingongodai zvechisanganisira kurumba kwengazi mukati mwenyama dzedu kuti ngazi ikwanise kuhamba zvakanaka

Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti kwanevo mitombo yakawanda iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisiravo maphirizi ayo anomwiva kana kuita zvekutsenga apo patinonga tichida kurapa hosha ingangodai ichitikonzeresa zviyaiyo mukati mwemushuna dzedu.

Mukupona kwedu tinoona kuti mitombo inoshandiswa kurapawo matenda akawanda yawandawo. Ngedzimweni dzenguwa ti oone kuti mitombo iyi inouya iri muchibhohleya yakaite mvura mvura ichiita zvekumwiwa kuti tikwanise kunge tichirapa hosha dzingangodai dzatibata dzinosanganisire hosha dzemukhuhlani nezvimweniwo zvakadaro.

Mitombo yavako mazuvano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, Mitombo iyi ngedzimweni dzenguva ino muzvibhodhleya zvinenge yakaita mvura-mvura irimwo mwukati mwezvibhodhleya yakadumhaidzirwamwo kuita kuti isarohwa ngembepo, ngekuti ngedzimweni dzenguva inogona kuzochaya mushando wokuti ikwanise kupedza hosha.

Mitombo yavako mazuvano iyo yavakushandiswa kurapao hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi nedzimweni dzenguva inogona kunge iri muzvibhodhleya izvi zvinenge zvakadumaidzwa kuti mitombo iyi isachaiwa ngemhepo nekuti ikachaiwa ngemhepo inenge isikachatoshandi.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo yavakushandiswa kurapa matenda akasiyana siyana .Mitombo iyi inosanganisira maphirizi, aya maphirizi anenge achishandiswa kurapa matenda akasiyana siyana uye anoita zvekumwiwa nemvura amweni acho anoita zvekungotsengwa akadaro kuti akwanise kurapa hosha ngekukasira.

Mazuvano tinoona kuti kwaa nemumwe mitombo iyo yava kushandiswa mazuvano kurapa matenda akasiyana -siyana. Mitombo iyi inenge iri mumapepa yakavharirwamo kuita kuti isachaiwa ngemhepo ngekuti ngedzimweni dzenguva ikachaiwa ngemhepo inenge ichingasashandi.

Mitombo yavako yechimanje-manje iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vechikwanisa kukasira kupona. Tinoona kuti nedzimweni dzenguva mitombo iyi anenge ari maphirizi anoita zvekumwiwa nemvura kana kuti anokwanisa kuita zvekutsengiwa kuti muntu ange achipora mudenda raanenge achirwara naro.

Mitombo yavayo mazuvano iyo inoshandiswa kudai ngekurapa mushuna dzedu dzemukati kuti tinge tichikwanisa kukasira kupona. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguva inomuka iri zvibhohleya izvi zvinenge zvakadumhaidzwa kuti mitombo iyi isasangana nembepo nekuti kusangana nembepo inenge isingachashandi zvakanaka.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana kuti vantu vakange vashandisa mitombo iyi vakwanise kunge vachikwanisa kupora. Mitombo iyi inorapawo kubudikidza ngekuzodza panenge peichipanda kuti papore.

Mitombo yavako mazuva anawa iyo kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti vantu vanenge vachikaanisa kukasira kupona mukati nehosha dzavangodai vachirwara nadzo uye vakwanise kupetuka kumakanyi Kona iyoyo.

Mitombo dzavayo mazuva ano idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo idzi nedzimweni dzenguva tinodziona dzirimo muzvigaba nemuzvibhodhlera zvinenge zvakavharwa nge.., zvinenge zvakadumaidzwa kuti mitombo ingangodei iri mukati mwazvo imomo isarowa ngemhepo kuti irambe ichishanda zvakanaka.

Mazuvaano tinowona kuti kwaanewo mitombo iyo yavakushandiswa kurapa hosha inongada iri yamagosorwa ,iyo inenge irimuchibhodleya inoitwa zvekunwiwa kuti gosorwa iriri rikwanise kudarika .

Mitombo yavako mazuwano iyo yava kushandiswa pahosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira maphilizi aya anomwiwa kana paya patinenge tichizwa masoro edu eipanda , kana tichizwa mundani medu muchirumba kuti mundani medu munge mechikasire kunyarara.

Mitombo yaakushandiswawo mazuva ano kurape hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa inooneka muzvibhedhlera iyo kunoenda anthu aya anenge eirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti anokwanisa kundorapwa ngemadhokodheya. Hino madhokodheya anobva avahina maphirizi ekuti vamwe kuti vapore.

Mitombo yavayo mazuva ano iyo ino shandiswa kurapawo hosha dzaka siyana siyana nge dzimweni dze nguva tinoona kuti mitombo iyi inonga iri muzvi bhodhleya izvo zvinenge zvaka du maidzwa kuti mwukati mwe zvibhohleya umu musa pinda mhepo ngekuti nge dzimweni dze nguva mutombo yacho aizo shandi zvakanaka.

Mitombo iyo yavako mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi dzenguva inoitwa zvekudzodza panenge pachipanda, uye kuti pakwanise kunge pachinyarara.

Mazuvano tinoona kuti kwaane mitombo yavakugadzirwa mazuvano iyo inoshandiswa kuti kunyaradza zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvingangodai zvechinesa mukati menyama dzenyu.

Mitombo yaako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyanasiyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora mitombo iyi inosanganisira mitombo iya inorapawo hosha dzingangodai dzeipona dziri mungazi yedu.

Mitombo yavako mazuwano iyo yavakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganidzira imwe inenge yakaite mvura mvura iyo inoita zvekudzodzwa panenge pechipanda kuti pakwanise kunyarara.

Mitombo yavako mazuva ano iyo ino shandiswa kurapa antu anenge achirwara nge matenda aka siyana siyana kuti vantu ava vange vachi kwanisa kukasira kupona mitombo iyi ino sanganisirawo imwe inenge yaka ita mvura mvura ino wanikwa muzvi mabhohleya inoita zveku mwiwa kana kudzodza pano panda.

Mitombo yavako mazuwa anaya iyo, yavakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana .Mitombo iyi ingadai ichirapa hosha idzo dzingangove dzichisanganisira mazino kana madziso ,angangodai achipanda.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswa, kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa tinoona anenga ari maphirizi, akaputirwa ngemaphepha kuti asachaiwa ngemphepo.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vanhu vange vechifundiswa pamusoro pahwo, izvi zvinoita kuti vanhu vasabatwa ngehosha iyi ngekuti inokanganisa upenyu hwedu hwamangwani.

Tinoona kuti vantu vanenge vechirwara ngencondo ngedzimweni dzenguwa vanotoendeswa kundau idzo dzavanenge vachigara vachipiwa mitombo iyo inoita kuti vasanesa uye futi kuti vange vachitoponawo zvakanaka.

Hutano hwendxondo tinoona kuti hwakakosha maningi kuti vantu vange vachifundiswa ngezvahwo uye kuti vantu vanofanira kudini kuti vasakwanisa kubatwa ngedenda iri ngekuti hupenyu hwedu hwamangwani hwunobva hwapata tikabatwa ngedenda iri.

Ngedzimweni dzenguwa rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhleya apo dzichindohloiwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuona kuti vangangodai vasina ere hosha dzingangodai dzichipona dziri mwaari uye futi kuti vakwanise kupiwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Midhorombana kana dzikange dzabatwa wo ngedenda dzino fanirwawo kuendesa kuchibhedhlera, apo dzinenge dzichindo hloiwa pamwe nekupuwe mitombo iyo noite kuti dzinge dzichikasire kupona, dzipetuke kumuzi.

Rumbwana dzinofanirawo kuendeswa kuzvibhedhlera padzinenge dzeindo hloiwa kuonekwa kuti mukati mwengazi mawo mungangodai musina hosha irimo here uye futi kuti dzikwanise kupiwa mitombo iyo zvinoita kuti dzinge dzichikwanisa kukuraune zvakanaka.

Varumbwana vadodori vanofanira kuitawo vachienda kuzvibhedhera kunohloyiwa pamwe nekupuwa mitombo inoita kuti vakwanise kukura vakahlamburika uye vasangobatwawo ngematenda.

Rumbwana dzinofanira wo kuenda kuzvibhehleya kwadzinenge dzechinohloyiwa ngemadhokodheya kuti dzinge dzichikwanisawo kupona kana paya padzinenge dzabatwa ngematenda, uye muzvibhehleya umu tinoona kuti munowanikwawo zvihlayo izvo zvinenge zvakaradzikwa antu anenge achirwara kuti madhokodheya ange achikwanisa kuarapa ariipapo.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera dzichindohloyiwa pamwe nekupuwa mitombo iyo inoita kuti dzirambe dzakagwinya uye dzisangobatwa ngematenda kudai ngekupona kwadzo.

Ndumurwe dzinofana kuendeswawo kuzvibhedhlera apo padzinenge dzeindohloiwa pamwe nekupiwa mutombo iya inoita kuti mishuna dzavo dzigare dzakagwinya uye kuti dzisakasira dzabatwa nematenda mukupona kwawo.

Mirumbwana dzinofanira kuendeswawo kuzvibhadhlera uko kwadzinenge dzichinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzigare dzaka hlamburuka dzisangokasira dzangobatwa nematenda akasiyana-siyana.

Rumbwana dzinofanirwa kuendeswawo kuzvibhedhleya kwadzinenge dzechinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyoo inoita kuti dzinge dzichikwanisa kuraramawo dzisina zviyayiyo mukati mwenyama dzavo.

Ndumwana dzinofanirwa kuendeswawo kuchibhedhlera kana dzikange dzazwawo matenda akasiyana siyana. Ngedzimweni dzenguwa kana vasinyamborina kuzwa matenda vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera kuti vandokwanisa kubairwa mitombo iyo inota kuti vagare vakagwinya

Murumbwana midodori dzinosisa kuendeswa kuzvibhedhela padzinenge dzichibairwa mitombo iyo inoita kuti kupona kwavo dzisakasira dzabatwa nematenda uye dzikwanisewo kukura dzakagwinya

Rumbwana dzinofana kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera ,apo dzinenge dzichinohloiwa pamwe nekupuwa mitombo iyo, inoita kuti dzikwanise kukurawo dzakahlamburuka, dzisingabatwi ngematenda akasiyana-siyana.

Rumbwana dzinofanirao kugara dzichiendeswao kuzvibhedhleya kwadzinonga dzichipuwawo mitombo uyo unoita kuti mishuna dzaobdzigare dzakagwinya uye vasangokasira vabatwa ngematenda mukupona kwavo.

Mbengwana dzinofana kugarawo dzeiendeswa kuchibhedhleya apo padzinenge dzeindopuhwa mutombo kuita kuti dzisangokasira dzobatwa nematenda mukupona kwadzo uye dzikure dzakahlamburuka.

Rumbwana mukupona kwadzo dzinofanira kugarawo dzichienda kuchikora uye kuchikora uku madhokodheya anofanira kumboitawo achigumeyo apa achivapa mitombo iyo inoitawo kuti varambe vachikura vakahlamburuka mukati mweupenyu hwavo.

Nenguva dzimweni rumbwana dzinofanira kugaravo dzichiendeswa kuzvibhedhlera. Apo dzinenge dzichinokwanisa kupivavo mitombo iyo inoita kuti tigare dzakagwinya dzisangokasira dzangobatwa ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhlera apo dzinonga nmdzichinohloiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti dzikwanise kukurawo dzakagwinya dzisangoonekwa dzichingobatwa ngematenda eshe eshe.

Mukupona kwedu kana tazwa zviyaiyo mukati menyama dzedu, tinofanira kuenda kuzvibhehlera. Kuti tinonhloyiwa pamwe nekuhinwa mitombo iyo inoita kuti hosha iyi inongadai yapinda mungazi medu ikwanise kupera.

Kana tikazwa zviyaiyo mukati menyama dzedu, ngatisagare pashi ngekuti tinokone kurashikirwa ngeupenyu, saka tinofanire kuenda kuzvibhedhlera techinohloyiwa pamwe nekupiwa mutombo inoita kuti denda iri rikase kupera mwatiri.

Mukupona kwedu uku kana tikange tazwa zviyayiro zvatisingazwisisi kuti zviri kubva ngepari, tinofanira kuenda kuzvibhedhlera tinohloyiwa uye tinokwanisa kupiwa mitombo inoita kuti zviyayiyo izvi zvikwanise kupera.

Mukufamba kana tikanga tazwa mishuna dzedu dzeipanda tinofanirwa kwendawo kuzvibhedhlera apo techindohloyiwa kuonekwa kuti tingangodai teirwara ngehosha imweni futi kuti tikwanise kupiwa mitombo inoita kuti hosha iyi ikwanise kupera.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichiita, zvimishando izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburika uye dzisangokasira dzakabatwa ngezvitenda zvakawanda, izvi zvinoita kuti tipone hupenyu hwakanaka.

Mukupona kwedu tinofanira kuramba techiendawo kuzvibhedhlera, teinohloiwa ngazi yedu ngemadhokodheya, pamwe nekupiwa mitombo, iyo inoita kuti, tirambe takahlamburuka, uye tisangobatwa ngematenda.

Mukupona kwedu tinofanirawo kugarawo techiita zvimishando izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka uye isangokasira yangobatwa ngematenda. Nedzimweni dzenguwa tinofanirawo kupota tichirya mitombo iyo inowanikwawo mumakwasha inoita kuti mishuna dzedu dzinge dzisingabatwi ngematenda.

..ona kwedu kana tikange tazwa kuti mishuna dzedu dzine zviyayo zvingangodai zvirimwo. Tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera kuti tinokwanisa kuoona madhogodheya vakwanise kutihloya pamwe nekutipa mitombo inoita kuti tipore.

Mukupona kwedu kana tikange tazwe zviyaiyo mukati mwenyama dzedu tinofanirawo kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinte apo patinenge tichikwanisa kunohloiwa kuti tikwanise kuonekwa kuti tingango tinofanira kupuwa mitombo yakaitasei kuti tipore.

Mukupona kwedu tinofanira kugaravo tichiita mishando iya inoita kuti nyama dzigare dzakahlamburuka, uye kuti tisakasira tangobatwa ngematenda. Izvi zvinotavo kuti tigarevo nyama dzedu dzakagwinya maningi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Muzvitoro izvi tinoona kuti munowanikwa mitombo yakaita semapilizi ayo anoitwe zvekumwiwa nemvura kana kuite zvekutsenga kuti hosha ikasike kupera.

Muuzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inorapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphiritsi ayo anenge ane maphepha, akaputirwamo kuitira kuti asachaiwa ngemhepo, ngekuti dzimweni dzenguva akachaiwa ngemhepo anova apera basa asingachashandi.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana. Iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa anenge ari maphirizi, anoita zvekumwiwa kana kutsengiwa kuti hosha ipere.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana angangodai achirwara nawo vanhu Uye kuti vantu ava vange vachikasira kupora mitombo iyi inosanganisira neimweni inenge yakaita mvura mvura inoita zvekudzodzwa panenge pachipanda.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, kuti vantu vange vachikwanisa kupora uye mitombo idzi dzinosanganisirawo mapilizi, ayo anoyita zvekumwiwa ngeee muntu apone.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo yakasiyana-siyana peya, inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Zvitoro izvi zvinotengesa mitombo yakaita semaphirizi iyo inonge iri mumapepa yakaputirwa kuti isachaiva ngemhepo ngekuti ngedzimweni dzenguva haazoshandi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana ,iyo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi angangodai ari maphirizi, ayo anooneka ari mumaphepha anenga akavharwa, kuti maphirizi aya asachaiwa ngemphepo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo iyo inoshandiswa kurapa vantu vangangodai achirwara ngematenda akasiyanasiyana mitombo iyi inoita kuti vantu ava vakwanise kuramba vakagwinya uye ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti munototengeswawo mukaka idzo dzinopuwa rumbwana dzinonga dzafirwa ndianamai kuti dzikwanise kupona zvakanaka.

Mundau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti munowanikwawo zvitoro izvo zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura kana kuita zvekutsenga kuti tipone.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa inogona kuwanikwa iri mumapepa iyo inoita kuti isachaiwa ngemhepo ngekuti kana ikachaiwa ngemhepo aichatoshandi.

Mu zvitoro zvinotengesa mitombo yaka siyana siyana iyo inongodai ichi gadzirwawo ngedzimwe mitombo dzino wanikwa mu mashango dzinozo sanganiswawo nedze chi rungu kuti dzikwanise kunge dzichi shanda zvakasimba kuti tikwanise kunge dzichi shanda zvakasimba kuti vantu vakwanise kupora ngeku kasira.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana. Nedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvitoro umu munowanikwawo bota rinopiwa vana vanenge vachiri vadoodori kuti vakwanise kukurawo zvakanaka.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyasiyana siyana kuti vantu vange vachitarisirwa kupora mitombo idzo dzinosanganisira mapiriziayo anouya ari mumapepa akaputirwa kuti asachaiwa ngemhepo arambe achishanda zvakanaka

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana imwe inorapa hosha dzakasiyana siyana kuti hosha idzi dzinge dzichipera ngekukasira uye mitombo iyi inosanganisirawo mapiritsi kana imweni yakaita mvura mvura inenge iri muzvibhodhlera zvinenge zvakadumaidzwa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapwa hosha dzakasiyana siyana kuti dzinge dzichikwanisa kukasira, kupera mitombo iyi inosanganisira mapiritsi oyo anenge ari mumapepa kuti asakwanisa kunge eyichaiwa ngemhepo nekuti ndedzimwe dzenguva anopedzisira asingacha shandi .

Mitombo inoonekwawo muzvitoro izvo zvakasiyana siyana, zvitoro izvi zvinenge zvichitengesa mitombo iyi zvingangodai arimaphirizi kana kuti ingangodai yakaita mvura mvura iyo inoitwa zvekumwiwa kana kudzodza panenge pechipanda.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana. Zvitoro izvi zvinotengesa mitombo inoshandiswa kuiswa mumvura dzatinomwa kuitira kuti kana mukange mune makonye angangodai arimwo, ayo anozokonzeresa kuti tirware inoitawo kuti makonye aya afe.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo iyo yakasiyana-siyana inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Zvitoro izvi zvinotengesa mitombo yakaita semaphiritsi ayo anoita zvekumwiwa nemvura kana kutsenga kuti hosha ipere.

Zvitoro zvinotengesa mitombo iyo inoshandiswe kurapa matenda akasiyanasiyana zvitoro izvi zvinowanikwawo mundau dzakasiyanasiyana zvichitengesa mitombo yakaita semapilizi kana imwewo mitombo yakaita mvura -mvura inota zvekudzodzwa kana kumwa kuti vantu vange veikwanisa kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa a inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira mitombo yakaita semaphirizi ayo anoita zvekumwiva nemvura kana kutsenga kuti tikasire kupona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo iyo inoshandiswa kurape hosha dzakasiyanasiyana zvitoro izvi zvinosanganirirawo mitombo yakaita semapilizi ,iyo inenge iri mumapepa yakaputirwa kuti mapilzi aya asachaiwe ngemhepo kuti arambe eishande zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyanasiyana iyo yatingada kushandandisa paya patinenge tawirwa ngedenda rakasiyanasiyana uye kuti tinge tichikwanisa kukasira kupona zvitoro izvi zvinotengesa mitombo yakaita semapilizi kanawo imwe iya inenge yakaita mvura-mvura.

Mumatundu etinogara nedzimweni dzenguwa tinoona kuti madhogodheya anombouyawo echitifundisa kuti tinofanirwa kudini kuti tisakwanisa kubatwa ngematenda akasiyana-siyana uyehe ngedzimweni dzenguwa anototisiira mitombo yatinokwanisa kushandisa kuti tisabatwa ngematenda.

Ndau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa, tinoonawo anamukoti vanouya vechifundisa vantu maringe neku chengetedzawo mishuna dzawo kubva kumatenda akasiyana siyana uye kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda.

Ndau dzetinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona madhokodheya anouya vachitifundisa pamwe nekutipa mitombo yakasiyana siyana iyo inongodai ichirapa hosha dzakasiyana siyana kuti tigokurumidze kupora mukati mwezviyaiyo zvatinenge tichizwa.

Ndau dzatinoponera ngedzimweni dzenguwa tinoonawo madhokodheya achiuya achikarakadzira anhu kuti vanofanire kushambe nyara dzawo vasati varya uyefuti pavanenge vachimwa mvura vanofanira kuchera mvura idzi mundau dzinoonekwa mvura dzakachena kuti vasazwa mudhani.

Mundau dzatinogara nedzimweni dzenguwa tinoona madhokodheya achigumeyo apa pavanenge vachifundisa antu Kuti vange vachizoziya kuti vanofanira kudini kuti vasakwanisa kubatwa ngematenda akasiyana siyana.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti matuntu atinogara kunombouyawo madhokodheya vachifundisa antu pamwe nekuhloya antu kuti vangangodai vasina ere hosha dzingangodai dzeipona dziri mwaari. Uye kutotipawo maphirizi kuti paya patinenge tazorwara ngematenda timwe tipore.

Mundau dzatinoponera nedzimweni nguwa tinoonawo madhokodheya vachiuya pavanenge vachifundisa vanthu kuti unofanirwa kudini kuti vasabtwa ngematenda uye futi kuti kana wabatwa ngematenda wotsvaka mitombo yakadini vasati vaenda koona madhokodheya.

Muntaraunda dzedu dzetunogara ngedzimweni nguva tinoona madhokodheya vachihamba apo pavanenge vachifundisa vanhu kuti vanofanirwe kudii kuti vakwanise kuzvichengetedza kubva matenda akasiyana siyana akangodai achitenderera .

Mundau dzetinogara ngedzimweni dzenguwa madhokodheya anotouyawo echifundisa vantu kuti vanofanira kudini kuti vasabtwa ngematenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa vanotouya nemitombo vachipa vantu vaya vanenge vane zviyaiyo zvakasiyana siyana.

Mundau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti ana mukoti anombouyawo echitifundisa pamusoro pehosha yakaita semukondombera kuti tinofanira kudini kuti tisabatwa ngehosha idzi uye ngedzimweni dzenguwa anombotipao maturuzi ekushandisa kuti tikwanise kusabatwa ngehosha iyi.

Mundau metinogara ngedzimweni dzenguva tinoonawo madhokodheya anomboguma achifundisa antu kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda akasiyana siyana ayo angangodai achizoshaisha kupona kwedu.

Mundau dzatinoponera nedzimweni dzenguva tinoona kuti, madhokodheya anombouya echifundisa vantu kuti vange vechikwanisa kuziya kuti vanofankrwa kudini kuti vange vasingabatwi nematenda akawanda wanda.

Vantu vanorwara ngegomarara remuchibereko, vanofanira kukasira kurumbawo kuenda kuchibhedhlera kuti vakwanise kundopihwa mitombo inoita kuti denda iri ridarike nekuti rinogona kuzokonzeresa kuti upenyu hwavo hugumire munjira.

Anamai nanababa vanofanire kugara vechienda kuzvibhedhlera vachinohloyiwa kuti vangadai vasina hosha yegomarara rechibereko here uye futi kana vakaonekwa vaine hosha iyi, vanofanira kupiwa mitombo inoita kuti hosha iyi idarike.

Gomarara rechibereko ihosha yakashata maningi kuti inge ichikona mukati menyama dzedu ngekudaro tinosise kugarawo tichienda kuzvibhedhlera kuti tinokwanisa kuno kuhloiwa kuti tikwanisa kupiwa mitombo inopedza dambudziko iri.

Gomarara rechibereko idenda rakashata maningi iro rinobata anababa nanamai, ngekudaro anababa nanamai vanofana kugara vachienda kuchibhedhleya kuti vanohloyiwa uye vokwanisa kupiwa mitombo inoita kuti denda iri ripere.

Hutano hwe gomarara re chibereko hwaka kosha maningi kuti vantu vange vachi funda nge zvahwo izvo zvinoita kuti tikwanise kuendawo ku zvibhedhleya kuno hloyiwa kuti tigare tichi ziya kuti tingadai tisina ere denda iri uye kuti kana tiinaro topiwa mutombo wekuti rikwanise kupera.

Anamai avo vanenge vachirwara ngegomarara rechibereko vanofanira kuendawo kuzvibhedhlera vachinopiwa mitombo iyo inoita kuti denda ravo ravanenge vachirwara naro rikasike kupera, uye futi vanokwanisa kupiwawo maturuzi ekuti vanokwanisa kushandisa kuti vasakwanisa kutapurira denda iri kune vamweni.

Denda regomarara rechibereko idenda rinobata antu akuru. Nedzimweni dzenguwa vanofana kuenda kuchibhedhleya vachindohloiwa. Pamwe nekupuwa mitombo kana midziyo iyo yavanokwanisa kushandisa kuti vasakwanisa kupanana matenda akaita seaya.

Anamai vanofanirwa kuramba vechienda kuzvibhedhlera kohloiwa kuti vangangodai vasina ere hosha iyo yakaita sehosha yegomarara rechibereko kana vakaonekwa vanayo vanofanira kupiwa mitombo iyo inoita kuti vange vachikwanisa kupora.

Vanthu vaya vanoite mutambo wekurumba, ngedzimweni dzenguwa kana vakange vakuwara vanofanire kuendawo kuzvibhedhlera. Uko vange vachindopuwa mitombo iyo inoita kuti vakwanise kupora mukati mwechiyaiyo chevanenge vazwa.

Vanthu vanoitawo mitambo yekurumba kana kukhaba bhora, vanofanira kunge vachiendawo kuzvibhedhlera, apo vachinohloiwa kuonekwa kuti mukati mwengazi yawo mungangodai musina ere matenda anopona arimwo? Izvi zvinoitawo, kuti mishuna dzavo dzigare dzakagwinya.

Antu anoita mujaho wekurumba kana kuhamba antu anenge eida kugwinyisa nyama dzawo vanofanira kunge vakadxoka zvihlongo izvo zvinoita kuti panguva yavanenge vechiita mujaho wavo uyu vasakuwara.

Vandu vanoita mujaho wekurumba kana kukaba bhora vanofanira kungewo vachimwawo mvura yakawanda izvi zvoitirwa kuti mvura iya inenge yarasika seziya vachirumba paya ikwanise kupetuke mumiri mwavo

Vantu vanoita mitambo yekurumba , kana kukaba mabhora , vanofanira kungewo vane zvihlogo zvavanonxoka panguva yavanenge vakuita mijaho yavo iyi zvihlogo izvi zvinoita kuti , vakwanise ku kurumba zvakanaka vasinga gumbi.

Wandu wanoite mitambo yekurumba kana kukhaba mabhora kana kutaka nhau wanofanira kugara wane mitombo yawanoshandisa kuitira paya pawanenge wakuwara kuti wakwanise kuishandisa uye wapore ngekukasira.

Antu anoita mitambo yekurumba kana mitambo yekukaba bhora vanofanira gara vakadxoka zvihlongo izvo zvinoita kuti pavanenge vachiita mitambo yawo iyi vasakasika kukuwara.

Vantu vanoita mujahongekurumba kana kukaba bhora vanofanira kugara vachimwe mvura yakawanda kuitira iya inenge yarashika paanenge achirumba inobuda seziya remuntu kuti rikwanise kuedzana mvura yacho inenge yabuda mukati mwenyama dzawo.

Vantu vanoita mutambo wekurumba kana wekusimudza masimbi vanofana kugarawo vane mitombo yavanoshandisa iyo inoita kuti paya pavanenge vakuwara vakwanise kuzvirapa vapore. Uye futi vanofana kugara vachirya michero inobva kumbiti dzakasiyana siyana izvo zvinoita kuti vasabatwa ngematenda.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mukupona kwedu eya antu anoita mijaho yekurumba kana kukaba mabhora vanofanira kungewo vechimwa mvura yakawanda kuitira iya inorashika seziya pavanenge vachirumba paya.

Vantu vanoita mutambo wekurumba kana kukhaba mabhora, vanofanirwa kugara vanemitombo idzo dzavanoshandisa kuzvirapa kana kuti dzavanokwanisa kushandisa kuti vasakuwara munguva dzavanenge vachiita mijaho yavo.

Tinoona kuti muzvibhedhlera zviriyo mazuwaano kwaaneo michini iyo yaakushandisqa nemadhokodheya apo pavanenge vechihloya kuona kuti ngazi dzedu dzinangodei dzisina hosha ere inangodei ichipona irimwo.

Muzvibhedhlera makuwanikwawo midziyo iyo yakushandiswa kuhloya anthunangangodai echirwara ngematenda akasiyana siyana uye achitokwanisa kutobhuirawo madhokodheya kuti munthu uyu ungangodai eida mutombo wakadini kuti akwanise kupona.

Mitombo ino wanikwa mumashango iyo ino shandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti dzinge dzechikwanisa kupera mukati mwenyama dzedu, mitombo iyi ino sanganisi rawo mbowa, guku, mutikiti nemu chukuwawa.

Mitombo inoonekwa mumimakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyanasiyana kuti vantu vange vachikwanise kukasire kupora uye mitombo iyi inosanganisira mashakani embiti ayo anoita zvekutsengwa kana nzinde dzembiti.

Mukupona kwedu tinoona kuti ngedzimweni dzenguwa kana tikange tawirwa ngematenda akasiyanasiyana tisina mutuso wekunotenga mutombo yechingezi inotengeswa muzvitoro unokwanisa kuenda mushango kootsvaka.

Mitombo inoonekwa wo mumashango iyo inoshandiswa nenjira dzakasiyanasiyana kuti vanhu vange vachikasira kupona uye mitombo iyi angangodai ari mashakani emiti nzinde kana mapande anoitwa zvekumwiwa kuti hosha ikwanise kupera.

Mitombo iriko mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana inoonekwawo ngemakwazha, mutombo iyi anogone kunge ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vechikwanisa kukasira kupona uye mitombo iyi inosanganisira guku, muchukuwawa, ngaka neimwe yakadaro.

Mitombo inowanikwa mumakwasha, iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, kuti ange achipera mukati mwemushuna dzedu. Mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti; mapande; kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vechikwanisa kukasira kupona kubva kumatenda aya. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inoita zvekutomwiwawo kana kuti inenge yeitoryiwa nesadza semuchukuwawa kana gusha.

Mitombo inovanikwavo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Kuti vantu vange vachikwanisa kupora nedzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vakutotoravo mitombo iyi vachitoishandisa kugadziravo imwe mitombo. Kana kusima pamuzi kuitira kuti paya pavanenge vazorwara vanoionera pasinde.

Mitombo inowanikwa mumakwasha kana mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti ange echikwanisa kukasira kupera ngedzimweni dzenguwa tinoona fti kuti mitombo iyi inosanganisira ana ngaka , muchukuwawa kana ana derere.

Mitombo inovanikwavo mumakwasha inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Kuti hosha idzi dzinge dzichikwanisa kukasira kupera mukati mwenyama dzedu, uye mitombo iyi inosanganisiravo vanaguku, ngaka neimweni yakadaro.

Mitombo iyo yava kuonekwawo muzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuti yakuwanikwawo muzvibhedhlera asi iri mitombo iya yakugadzirwa ngemitombo dziya dzinowanikwa mimakwasha idzo dzakushandiswawo kusanganisa nedzechirungu, matenda angandodai achirwara naantu akasire kupera.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyiinogona kuwa ari mashakani embiti mapande kana midzi yembiti idzo dzinosanganiswa nemvura antu otomwa otopora.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana mitombo iyi inosanganisira ana goko Muchukuwawa ngaka ana tsanga midzi nedzimweniwo dzakadaro.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi yakutoshandiswawo kugadzira imwe mitombo kuti inge ichikwanisa kurapa hosha ngekukasira.

Mutombo inowanikwa mumakwasha iyo inosanganisira mashakani yembiti iyo inoita kuti vanhu wanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana vange wachikwanisa kukasira kupona.

Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vanoenda mumashango vechinotsvaka mitombo iyo yavanozoshandisa kurapa hosha dzevanenge vechirwara nadzo kuti vange vechikwanisa kukasira kupona. Mitombo idzi dzinosanganisirawo mapande embiti kana mashakani embiti ayo anosanganiswa nemvura tomwa kuti tinge tichikwanisa kupona.

Mitombo ino wanikwawo mikwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi inosanganisira ana goko muchukuwawa kana ana tsangamidzi awo anoita zveku tsengwa nzinde dzacho kuti muntu ange achi kwanisa kupora.

Mitombo inovanikwa mimashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo inosanganisira mitombo yengaka kana muchukukuvava inoita zvekubikwa yoryiva nesadza. Kuti vantu vange vachikwanisa kuti nyama dzavo dzikwanise kutozvidziviriravo kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mitombo inowanikwao mumikwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi nedzimweni dzenguwa vanthu vanoiise mumabhodhleya ayo vapedza kudzisanganisa nemvura kuti vakwanise kudzichengeta kwenguwa yakareba.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti vantu vakutora mitombo iyi vobva vaichengetera mukati mwezvimagaba kuita kuti paya pavanonga vasangana nedenda vanongotora pasinde vomwa kuti vapore.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha, iyo inoshandiswawo kurapa matenda akasiyana-siyana, kuti ange achikwanisa kugashira kupera mukati mwenyama dzedu. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi ,inoiswawo mumabhodhleya, vantu voichengeteramo kuitira paya pavanonge vazorwara, vanoiwonera pasinde.

Mitombo inovanika mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Kuti vantu vange vachikwanisa kukasira kupora, uye mitombo iyi inosanganisiravo vana tsangamidzi, guku, mutikiti, mushwava nedzimwenivo dzakadaro.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana asi mitombo iyi inowanikwa mumakwasha kana kuti mumashango uye mitombo iyi nedzimweni dzenguwa inoitwe zvekuryiwa nzinde dzembiti kana kuti mashakani embiti.

Mitombo inowanikwawo muzvibbhodhlera iyo inenge yakatsvakwa kubva kumashango uye mitombo iyi yaibva yasanganiswa nemvura ichizooigwa vantu kuti kukwanisa kuba kuhosha dzavanenge vachirwara nazvo.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganisirawo mashakani ,embiti ,mapande kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwavo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Kuti vantu vange vachikwanisa kukasira kupona. Mitombo iyi inosanganisira vanangaka, muchikuvava, vanatsangamidzi nedzimweniwo dzakadaro.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana mitombo iyi inosanganisira mashakani embiti kana makwande embiti kana nzinde dzembiti dzinosanganiswa nemvura antu omwa kuti vapore.

Mitombo inowanikwa mumakwasha, iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo migwavha mashakani ayo, ayo anoite zvekusanganiswa nemvura oiswa pachoto vanthu vozomwa kuti vapone kubva mukudai ngemikuhlani yavangadai vachirwara nayo.

Mitombo inowanikwawo mumashango kana pamuzi inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira dzingadai dziri michero dzatinorya, dzakaita semandimu kana midzi dzakadaro-daro dzakaita seana tsangamidzi nemhiripiri.

Mitombo inovanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapavo matenda akasiyana-siyana, kuti vantu tinge tichikasira kupona. Nedzimweni dzenguva tinona kuti mitombo iyi ingangodai ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo ana ngaka, muchukuwawa, tsangamidzi neimweniwo yakadaro iyo inonge ichiita zvekuryiwa kuti denda rikwanise kupera kana kuti tisabatwa nematenda

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, ngedzimweni dzenguwa takuona kuti vantu vakutora mitombo iyaaa vachisima mumamizi mawo kuitira kuti paya pavanenge varwara vanongowana mutombo pasinde.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha, ichishandiswa kuchirapa matenda akasiyana-siyana, kuti vantu vange vechikwanisa kukasira kupona. Mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti, kana kuti mimapande embiti, eanosanganiswa nemvura vantu vomwa kuti vapore.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, kuti vantu vange vachikwanisa kupora, mitombo iyi ingangodayi ari mashakani embiti mapande kana nzinde dzembiti.

Mitombo iyo inovanikwavo mimashango inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi angango dai ari mashakani embiti, nzinde kana makwande emiti. Ayo anosanganiswa nemvura tomwa mvura yacho kuti tinge tichikwanisa kupora.

Mitombo inooneke mumagwasha inozotorwe ngeandu pavanenge vava kuitengesa mumataundi ichitengeserwa vandu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vange vachikwanisa kupona.

Mitombo inoonekwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana kuti dzinge dzichikasira kupera. Mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti kana makwande embiti.

Mitombo inoonekwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inosanganisirawo ana gusha, muchukuwawa, ngaka netsa netsamgamidzi idzo dzatinorya kuti tikwanise kurapa hosha dzemundani pamwe nemikhuhlani.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa matenda akasiyansiyana kuitira kuti matenda aya ange achikasire kupera uyu mitombo iyi tinoona vanhu kuti vanhu vakutoisimawo pamhizi dzavo kuitira kuti paya pavanenge varwara vanoionera pasinde

Mitombo inowwnikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupora ngekukasira mitombo iyo inosanganisira mapilizi kana kuti inosanganisira mitombo dzimwe dzakaitamvura mvura dzinoita zvekudzodza panenge pechipanda kana kuita zvekumwiwa.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguwa mitombo iyi inongodai ari mavhu chaiwo anokwanisa kutongoshandiswa semitombo.

Mitombo inowanikwa mumagwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana iyi mitombo iyi inosanganisirawo, ana mphiripiri, kana muchukuwawa, kana ana guku izvo zvatinorya kuti tinge tisabatwa ngematenda kana kuti tipore kubva kumatenda akasiyana siyana.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo i oshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange veikwanisa kupona mitombo iyi inosanganisira wo nzinde dzembiti mashakani kana mapande embiti.

Mitombo iyo inowanikwavo mumashango inoshandiswaa kurapa hosha dzakasiyana- siyana kuti tikwanise kunge tichiporaa uye mitombo iyi inosanganisiravo mashakani embiti kana kuti inosanganisiravo vanaguku nemuchukuvava zvinorapavo hosha dzingangodai dziri dzekusahamba kwakanaka kwengazi.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti ange achikwanisa kukasira kupera ngekukasira. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguva anenge ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti dzinoita zvekutsengwa, vantu vobva vamedza muto wacho kuti vakwanise kupora.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo Inoshandiswa kurapa muntu angangodai anorwara nematenda akasiyana siyana kuti muntu ange achikwanisa kukasira kupona apetuke kumamizi kwawo.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye kunoita kuti tisakasira tabatwa ngematenda, mutombo dzinosanganisirawo anangaka kana tsangamidzi .

Mitombo inovanikavo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguva tinona kuti mitombo iyi anenge ari mashakani embiti kana anaguku kana muchukuvava nemitoronga inoryiva ngevantu. Apo vanenge vachida kuti vasabatwa ngematenda kana kurapa matenda anenge avabata.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana , mitombo iyi ingangodai arimashakani embiti kana ana anobarwara nembiti aya anoshandisirwawo kurapa matenda akasiyana siyana.

Mitombo inowanikwawo mimashango iyo, inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, kana kuti iyo yetinogara tichishandisa kuti tisabatwa ngematenda akasiyana-siyana , inosanganisirawo mitikiti, kana michukuvava naanangaka zvatinorya.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti angangodai arimashakani embiti kana mapande embiti kana nzinde dzembiti dzinosanganiswa nemvura tobva tamwa kuti tikwanise kupona.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kuurapa matenda akasiyanasiyana kuti vantu ava vanga vachikwanisa kukasira kupona mitombo iyi inosanganisirawo mashizha embiti ayo anoita zveekutsengwa kana kuti anobikwa nemvura vanhu vozomwa mvura yacho.

Mitombo yavako mazuwaano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inowanikwa mumakwasha inogona kunga iri tsangamidzi, guku, kana nzinde dzemiti dzinoita zvekumwiwa kuti vantu vapore.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vachikwanisa kukasira kupora. Mitombo iyi inosanganisira ana guku, tsanganidzi ,muchukuwawa nedzimweni dzakadaro.

Mitombo inoonekwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyanasiyana kuti vantu vange vechikwanise kupora ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti munhu waakutotore mitombo iyi mumashango echiisima pamizi pawo kuita kuti paye pavanonga varwara vanokwanisa kuionera pasinde.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo yaakooshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kana kuti petinoshandisa kuita kuti tisabatwa ngematenda yakadai ngaana ngaka , mutsvukuwawa , guku nemimwewo yakadaro .

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa akasiyana-siyana mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti, nzinde kana mapande izvo zvinosanganisira nemvura vanhu voita zvekumwa.

Mitombo ino onekwawo mi makwasha iyo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana mitombo iyi ino sanganisirawo mataba anowa ari iwo mashakani emu jumbuya kana kuti tokwanisa ku shandisawo mitombo yakaita sana goko ngaka mu chukuwawa ne dzimweni dzaka daro.